Misilete aana leellannohu timaatimete laalchi giwirinnu laalchi addi addi yannara arri yannara woyi hawadi xeenunni laashshinanni laalo giddo mittu timaatimete laalchooti.

Tini misilete leeltannoti yannite biirote uduunni giddonni mitte ikkitinnoti ofollinanni barcimaati yaate biirote. Biirote ofolle addi addi taqqara loosanno manni horoonsirannote yaate.

Xa tenne misile aana la'nannihu rosu mineeti rosaano nookkiha rosaano ofolte rosate injeessine qixxeessine worroonni xarapheeyye woy barcimma biiffinote mineho kuula ringoonni gari co'o yee leellanno.

Tini misile leelishanohu addi addi huuro sayisano muziiqati uduunichi hattono faarsonna sirbano sayisano yannate uduunichoti hattono huuro sayisanoti apharipahare hattono uulla zakete leelittanni nooeti

Tini misile leellishshannohuno faashinete, tini faashineno kowaatete faashineeti kowaate jawu shiimi meyaa labbahu wodhannonna yannichunna albi manni qodhanno addi addi faashine shiqanno konni giddonni mitticho ikkitinota koaattete faashine la"ay noommo

Tini laeemmoti sidaamu giddo addi addi dhaggenna dhaggete amado noori giddo mitte ikkitinnoti sooddiyyete kinna yinanniti afantannowaati la'nannihu. Togoo kinna addi addi basubbara addi addi qooxeessubbara sidaami baatto giddo afantawo. Macciishsho , horooreessaho, wole wolewano hala'laduyi afantawo .

Kowiicho leeltannoti sidaamunniha budu uddirate amanyoote woyi imaanishsha yaannoha leellishshannoho. Beetto seesse ladadda uddudhe qolosenni addi addi seesu uduunninni leeltanno gara agudhi.

Xa misilete aana laeemmohu seensilleho sidaamu hundi yannara seesaho mito maccate mito angate mito lekkate hatto wodhanno. Hakkuyinte gariyi xa la'nayihu angate wodhinayihu seesu uduunnichooti.